Ebirimba by'enjuki bibiri era nga zeekutte wamu. Enjuki zitera okusengukasenguka ne zisenga awalala naddala nga abawakula omubisi gwazo bazitaataaganyizza.

Omukyala ono akutamye ng'alina by'atabula mu nsaka. Enska eno eri ku masiga ate nga waliwo n'ensaka endala ebbali era waliwo n'eppipa ebbali awo nga kirabika balina bye bafumbira wano. Omukyala ono yeebikkiridde leesu ng'era ali mu sikaati ey'ebimuli.

Ekibinja ky'abaana abayizi nga bali ebbali w'ekkubo abaana bano abana bali mu yunifoomu zaabwe ate abalala bali mu leeya. Abamu bafukamidde abalala bayimiridde ate abalala basitamye. Ebbali w'ekkubo lino ery'ettaka eriyo omuddo omukalu n'ensiko ate emabega waabwe ewalako eriyo munnaabwe omu abatunuulira.

Ekimuli ekimyufu ng'era wakati kirimu ebiddugavu kiguddeko enjuki enjuki eno ekigudde wakati era ng'enoonyaamu amazzi g'ekolamu omubisi enjuki eno erimu ebya kyenvu n'ebiddugavu.

Empologoma nga zeebase waggulu mu matabi g'emiti. Omuti guno munene era nga guliko amatabi mangi n'ebikoola. Empologoma zinyumirwa nnyo okwebaka mu miti era oluusi zikwata ennyama yaazo ne zigyambusa ne zigitereka waggulu mu miti.

Oluguudo luno luliko ebidduka bingi omuli obugaali, ppikipiki n'emmotoka. Kuliko n'abatambuza ebigere ebbali w'oluguudo. Mu maaso wali waliwo akasozi era nga nakwo kuliko ebidduka bingi ng'ate ebbali w'oluguudo eriyo ebizimbe bingi n'emiti.

Omwami ono ali ku ppikipiki ali mu mpale mpanvu enzirugavu n'engatto omuli sitookisi ate ng'omujoozi gwa bbululu. Waliwo ne ppikipiki endala ate era nga mu maaso ge waliyo n'emmotoka ennene empanvu; ali ku luguudo lwa kkoolaasi.

Ente bbiri ezirima mu nnimiro nga ziri ku mulimu era n'abaami babiri omu ng'akutte enkumbi esikibwa ente zino ate omulala ng'agoba ente zisobole okusika enkumbi eno. Ennimiro eno nnene era nga awamu wasaawe ate awalala waliwo omuddo erimu n'emiti.

Ekibira ky'emiti emisimbe egya ppayini nga kikutte bulungi era nga kya kiragala, kirimu amakubo agayitamu era nga bukubo butono obw'ettaka.

Omusajja ng'akutte eddobo ali ku nnyanja obudde obuwungeera era nga kitangaala ky'enjuba kikubye mu nnyanja ne kikola langi eya kyenvu.

Ekifo kino kya kibuga era nga kirimu ebizimbe bingi ddala omuli ebirabika obulungi n'ebyo ebitasanyusa, mulimu kkalina n'ebirala ebimpi, mulimu amakubo agalina ebidduka ebitambulirako n'abantu ate nga waliwo n'amakuŋŋaaniro g'emmotoka agatali gamu, ewalako eri eriyo akasozisozi omuli emiti emiwanvu.

Ekinyonyi eky'omumwa omusongovu omuddugavu nga kuliko ekimyufu era kirina amagulu mawanvu kw'ossa ebyoya ebiddugavu nga biriko ebya bbulu ku biwawaatiro, kiyimiridde nga kyetegereza, kiri mu kkubo naye ng'ebbali eriyo omuddo ogwa kiragala.